Vana vadodori anofunda eitamba ndiko kuti abate zvaanengana adzidziswa. Anopiwazve chikafu chinoake muiri kuitira kuti akure- kure nemagodo avo agwinye.

Hwana hudodori hunofunda hweitamba. Izvi zvinongana zveiitirwe kuti pfungwa dzavo dzisaramba dzakapakiva maningi zvekuti vafunge. Vanofana kuvana nguwa yekumbotamba veirerutsa pfungwa dzavo.

Kune zvindumure zvisingadhibani nevana vatikurei nekuti vatikurei zvisina zvinenge zviri zvidudure zvinofundira zviro kwazvo.

Vana vadoodori vanodzidziswa kunyora vari kuchikora chekupuraimari apo pavanozoende kusekondari vanongana vookona nekuziya zveshe kunyangwe nekutaticha gama rakanyorwa.

Vana vechikora vanotaticha mabhuku. Anovadetsera pamwepo nekuvadzidzisa kubudikidza ngezvavanengana vaverenga mwukati mwebhuku. Ticha unozonasa kuvaronzera kakurutu mibvunzo inongana irimwo.

Zvikora zvimweni zvemapuraimari zvakabaakwa zvakanaka yaamho. Zvimweni ndizvona zvakasiya zvaakiwa ngevayungu. Vakasarapo voramba veipanasirira kuti parambe paka ringirika.

Zvikora zvinogadzirwa mazuano aya zvingadaro zviri zveprimary kakurutu, zvinooneka mutaundi ,zvinonga zvakaperera zveshe zvirimwo, mvura dzinenga dzirimwo mukati mwemakirasi, kwozoita magetsi anengezve arimwo pamwepo veifundiswa kushandisa masaisai.

Vana vari kuzvikora vanopuwawo nguwa yekumborya zvikafu zvavanongana vabva nazvo kumambatso kwawo. Kudhaya vana vaibikirwa zvikafu kuzvikora ngekuti vamweni vanongana vasina zvekupa vana kumba.

Vana vanotatichiswa kubva vari vadodori pavanotanga kuenda kuchikora kwekutanga vanozokwidza kuenda dera kuma sekondari vanongana vookona kutaticha zvakanyorwa.

Ndau ngendau ine zvikora zvakawanda zvingadai ngemapuraimari pamwepo nemasekondari akona kubudikidza ngekuti antu vari muntaraunda aone zvikora zviri padhuze zvekufundira.

Vana vadodori vanofunda vakadhibana veipurutana, kakurutu kuna ticha wavo unongana eivatsanangurira. Kudai ngezvibalo zvinoda muntu unopurutana yaamho.

Zvikora zvingaa zvemapuraimari ana anodzidziswa kubhuirana. Pavanongana umweni asingazii anodzidziswazve kutaticha varipamwepo veibvunzana.

Vana vadodori kuzvikora vanofundiswa ngezvemasai-sai. Veitikinyavo michini inongana yeishandise masai-sai veifunda kubudikidza ngekudaro.

Ndumure dzinokurudzirwa yambo kuti dziyende kuzvikora dzichiri dzidodori kuyitire kuti pfungwa dzinengana dzichakapinza dzeyikona zve kupuratana pamwepo nekuyayiya.

Ana anodzidzisisana zvibalo kakurutu pakati pavo pakaita umwe unonga anase kubata unogara nevamweni pashi eivakombedzera kuti zvinohambiswa kudini.

Ndumure ntombi nemajaha kudhaya vaibikirwa zvikafu vari kuzvikora ngendaa yokuti mizi imweni yaitama zvikafu zvekuti vape vana vavo

Vana vekumapuraimari vanodzidziswa kurandera vari vadodori veidzidziswa kunyangwe ngekureketa nenhengo dzawo dzemwiri.

Vana ve chikora vano dzidziswa kufula eyi dzidziswa zvee kungadai ngeku emba ngoma ye nyika ino ningirirwe ku embiwa nge muntu weshe.

Vana vadoodori vanofunda ngekuziya chavaona. Vanobekerwe mupikicha mungaa mumarukumbati emwavanofundira, veiringira. Ndookuti vazocherechedza voonyora kuti tambofunda ngezvei.

Majaya nentombi vanofundiswa vanzorera veingiira zviro vari kuchikora chesekondari kana kuchikora cheyunivhesiti.

Majaha nevarumbwana kumasekendari vanofundiswa kuita mishando yavanozoshanda ngemihoko dzavo kakurutu vazosiya chikora vazopedza kufundira zvavanengana veifundia.

Majaha nentombi vanogarire mibvunzo yavanopuwa kuti vapingure inongana yeyizovayendese pagiredhi repadera kuburikidza nekuti vanonga vakona here.

Varumbwana nendombi vanodzidziswa kushandisa muchini yakasiyana siyana zvingadai nezvigayo kana muchini yekukanya zvidhina vanozvidzidziswa vari kuchikora.

Majaha anofundiswa kuzvikora kugadzira zviro zvakadai ngemotokari, zvigayo zvimichini zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana kubudikidza ngedzidziso yavanoona.

Zvikora zvema sekendari, varumbwana nemajaha vanodzidziswa kurapa mombe painongana yarwara vodzidziswazve kuti inoryeyi.

Kusekondari ndombi namajaha vanofundiswa maringe nemichini yakatsarukana tsarukana yakadai ngeinomishira simbi imweni inocheka simbi neinotoba simbi dzakona.

Amweni majaha ari ku sekondari anongana okona ku shandisa michini mikuru yaka siyana siyana yakadai nge zvigayo imweni imweni michini inoshandiswa ku tsetsa.

Ndombi nemajaha vanofundiswa zvakasiyanasiyana kusekondari kungaa kupfeka, kungaa kubika ,kungaa kuaka vanozobvayo vozvikona kubudikidza ngekufundiswa.

Majaha anofundiswa kuaka, kungaa kugadzire makhabhadhi kana zvivhayo. Vanofundiswazve, zvakasiyana-siyana , kuburikidza ngekuziya kwevanongana vachiita.

Varumbwana nemandombi vanofundiswa kubudikidza ngekutekenya zviro zvinoshandise masaisai kudayi ngemafoni veiona mashandisirwo azvinoitwa.

Ndombi nemajaha vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana kuzvikora. Muntu unozopedza kufunda oziya kuti mangwani unongana eida kuzoita nezvei.

Ana anofundiswa mishando yakawanda yaambo kubudikidza paanonga arikuchikora chawo chesekondari amweni anofunda kuaka kutsetsa nekutoringira kugadzire zvimuchini zvakatsarukana tsarukana.

Majaha nendombi anodzidziswa kupurutana kakurutu, ticha ari mberi kwavo eivadzidzisa. Vanodzidziswazve kutaticha veiitira vari pamwepo, veionesana nekupanana mazano.

Vana varikuzvikora vanogwrirwa yaamho, kubudikidza ngekuti varumbwana vangabuda veiende kobhema mbanje, ndombi dzeiendawo kondibana nevaisa zvisingatenderwi.

Maja nendombi vanotatichiswa, veinyorerwa pamarukumbati kuti vaone pamwepo nekuziya zvevanengana vafundiswa veizobhuirana pamwe nekuone.

Arumbwana nemajaha, anodhibana pamwepo pangaa pavanenge veyitamba mutambo, eyi pikichwa nevaticha avo, veyi komba kuti eee, ndiyo timu yedu inongana yakayemera chikora.

Vana vanodzidziswa kutamba mitambo yakasiyana siyana kuzvikora vamweni vanotoifundira vozoishandisa ndaramo yeshe vehora ngekutamba bhora.

Varumbwane nevasikana vanopurutane yaampo unoona vakayaiya ticha anongana ari mberi kwawo kubudikidza ngekuti vanoda kuzwa zviri kutsanangurwa.

Majaha nentombi anofundiswa kuita mitambo dzakasiyana siyana , dzakadai ngekukhaba bhora, nekukandirana , nekurumbazve. Zveshe izvi vanozvifundira pavanongana varikuzvikora.

Vezvikora vanodzidziswa mahambiro avanoita mumapato munongana mune zvikwangwari Zvinokomba kuti kana chakadai chinoronza kuti pane chakakwirira pane pakawanikwa nemotokari.

Kune najaha anofundiswa utsanana anofundiswa kuzvichenesa , nekuchenesa pandau paanofundira veidaroko kumakanyi kwavo vanofanira kuchenesawo.

Majaha nendombi vanodzidziswa vari kuzvikora kuita mutambo yakatsarukana-tsarukana. Imweni vanozotorarama ndiyona mukati mwendaramo dzavo .

Vana vesekondari vana vanogara kuzvikora vanoti ndombi dzinogara dzega majaha eigarawo kwawowo ega avadhibaniswi kumwe zvavanongana vari kuretu vanidhubana mavanofundira.

Ndombi nemajaha vanounganidzwa pamwepo pazvikora veifundiswa maringe nendaramo dzawo pamwepo nezvavanenge vakahambira pachikorapo.

Kune zvikora zvimweni zvakanasirwa zvakaita kungaa pamuzi pekuti ntombi nemajaha dzinouya kubve kumakanyi kwadzo dzeigarira dziri pasinte nechikora.

Ntombi nemajaha ekusekondari vanodhibana pamwepo veiitirane mangange emubvunzo yavanongana vapiwa veidzidziswazvee vari pamwe.

Majaha nemantombi veienda kuzvikora vanopfeka nguwo dzakatodzana kuitira kuti vaoneke pamwepo nekuziikanwa kuti vanofunda kuchikora chekwani nekuona zvee kuti vana vezvikora.

Majaha nentombi vanodzidziswa mitemo yakasiyana siyana pavanengane vari kuzvikora kuti vakure vari vantu vane huntu veiziya zvekuita ngendaramo.

Ndombi nemajaha vanofundiswa kuemba pamwepo nekutsaba vari kuzvikora vamweni vanotozozvishandisa mukati mwendaramo dzavo kutoraramisa mburi.

Nendombi vanopurutana yaamho, kubudikidza ngekudzidziswa kwavanengana veiitwa. Vanodzidziswa kupfeka zvakanaka. Vanodzidziswa kuremekedza nekuyaiya vasharukwa.

Majaha nendombi kumasekondari anofundiswa ,zviro zvakasiyana-siyana, zvakadai ngemishando inobatwa ngemuhuku, kungadai ngekurima, kusona nekuaka.

Ntombi nemajaha vanodzidziswa kushambidzika nekushongedza pamizi dzavo kakurutu ntombi dzinokurudzirwa kuti dzinge dziita zviro zvakachena zviro zvineutano.

Ndombi nemajaha neana eshe anoenda kuchikora anodzidziswa kushambidzika. Kakurutu vakashandisa chimbuzi vanofanirwa kushamba nyara dzavo kuitira kuti vazodyra dzakachena.

Majaha nendombi vanopurutana vanokasira kuenda kuzvikora veiendazve mwavanofundira nenguwa yakaringana veitaticha vari pamwe.

Majaha nendombi anopurutana yaampho kakurutu, pavanongana veifundiswa maringe ngezvendaramo dzavo mwavanodhibana majaya nendombi, kuitire kuti vave neremangwani avo rakajeka.

Zvikora zvakadai ngema inivesity zvikora zvakavakwa zvakanaka yamhoo. Zvinonga zvaka pendiwa, panonga pakatsvairwa, weitoti wagumapo unozwa kuda kufunda.

Muma Yunivesiti antu anoonekazve veigara pazvikora, ngekuti amweni anongana eibve kuretu nezvikorazvo, kundau dzakasiyana siyana munyika. Saka ngekudaro vanogara vari pasinde.

Munyika yeZimbabwe mune mayunivhesiti akawanda yaamho, kunofundiswa zvifundo zvakasiyana siyana zvimweni zvakadai ngematicha, madhokodheya nevakoti.

Zvikwangwari zvakakosha yamho kuzviningira kakurutu weiguma pandau aurashiki chinokukombedzera kuti ino kunofundirwa ino kunoitwa ngezvakati.

Pangava pazvikora kana pazvibhedhlera andu akanga agumepo akaone zvikwangati zvinokonge zvakanyorwa anofanira kubatikira kuzviverenga kuitire kuti vasatore nguva veyitsvaka pemene pavanoda.

Hazvinei kuti kuzvikora zvevakuru kana zvevadodori kweshe kunoitwe mutambo yakasiyana siyana kuitira kuti varambe veiziya pamwepo nekugwinisa nyama dzawo.

Maunivhesiti vantu vanopuwa pekugara pakanaka yambo kudarika nguwa imweni kanyika kwake kwanobva izvi zvinongana zveitirwa kuti muntu anongana abhadhara mare yake.

Kumayunivhesiti vanhu vanofundiswa kugadzira mitombo inoshanda zvakasiyana siyana kakurutu yekuuraya mapete nekuuraya nhunga.

Kumayunivhesiti vantu vanofundiswa kungava kugadzire mitombo vanogadzire mitombo dzakasiyana siyana dzimweni dzakona dzeizopasiswa dzeitoonekwa vantu veidzishandisa .

Kumayunivhesiti vantu vanofundiswa kugadzira ingaa mitombo ingaa mishonga imweni ingashandiswa yakadai ngeyekuuraya mapete nentunga.

Zvikora zvikuru zvakadai nemasekondari nemayunivhesiti kunoonekwa kune ndawu inopa vantu kuti vaerenge veitatichisana vasina unovavhiringidza.

Pachikora kana pazvibhedhlera pega pega panongana pane zvikwangwari zvinokhombodzira ndau dzaunenge weida kuenda kuitire kuti vantu vanenge vasingazii ngezvepandauyo avazorashiki.